ɖevi adre aɖewo lɛ exɔ aɖɛ me ye wó bubrɔ aŋtsroe la dzi ye kotoku kple gaŋu gbagbawo le wógbɔ lɛ tɛƒema

Dzobibi aɖe dzɔ le, teƒe sia eye ŋu viwo kple ŋu gãwo, xɔwo kple bubuwo katã wofia le teƒe sia.

Nyɔnu kpli ŋutsu gbogbo aɖewo va ameɖiƒe le yɔdome eye ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu ƒe akɔme eye wokɔ aɖaka la li yɔdo la dzi.

Ŋutsu adre aɖewo le xɔ la dzi le dɔwɔm eye ŋutsu ene ɖɔ kuku eye ɖeka mele awu si wo katã wodo la me o.

Ɖevi etɔ̃ kpl ame tsitsi si nye nyɔnu ɖeka wole flawa dom ɖe teƒe sia eye wo katã wole awu abɔ lɔbɔ aɖe me. Ɖevi etɔ̃ kple ame tsitsi si nye nyɔnu ɖeka wole flawa dom ɖe teƒe sia eye wo katã wole awu abɔ lɔbɔ aɖe me.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe ɖevi aɖewo gbɔ eye ɖeviawo katã wole nu si wɔm wòle kpɔm eye ɖeka medo awu o.

Nyɔnẽu eve aɖe wo le ɖevi etɔ̃ aɖe kplɔm eye wodi be neno kplɔ ɖeviawo etɔ̃ si tso mɔ me eye wotɔ ɖe amidzraƒe aɖe.